Aantu oyendji aanafalama yiimeno oye li ye na uushina wawo. Uuna iiyimati yawo ya adha okukuthwa ko, ano ohaya longitha nee okashina hoka omo taya tula, taye ka hingi owala sigo ya mana mbyoka ya hala okukutha ko esiku ndoka.

Uushitwe owo iinima iiwanawa lela ano Shiyenga ngele shega ethela pevi evi ohali kala lyatalala nawa iimeno ohayi kala ya ziza nawa omeya ohaga kala ga talala nawa shono hashi kala oshiwanawa oshoka opena omeya omeya gokunwa nokuteleka naashoka wa hala okuga longitha.

Omagumbo ogendji ogeli haga monikwa nawa, moolwashoka ogeli pomahala giikalekelwa ano mono omo nee momahala moka aatalelipo okuza kiilongo niilongo hayeya eta ya lala uuna ya enda, mpono opo haye ya okuvululukilwa.

Aantu oyendji oyeli yasimaneka omuthigululwakalo molwaashoka ,ngele ota peya omawudhano aantu ohaya kutha oondjupa mono yamwe haya hangelemo omalovu , yamwe wo natango ohaya vulu okutulamo iilya.

Aantu oyendji oya hoogolola oku muna oohi oshoka oyeku talako oko okupu. Molwaashoka aantu ohaya kula owala uundama etaya tulamo omeya nomiti dhoohi niikulya woo yoohi etaya tulamo oohi dho dhene opo dhi koke yo ya vule oku dhi landitha po ya monemo iiyemo.

Miikunino yiinamwenyo omu li hamu adhika iinamwenyo ya yoolokathana, yo pamaludhi ga yoolokathana. Sho oshowo aantu haya ende okuza kiilongo niilongo taye ya koshilongo sha Namibia opo ye ya tale omaludhi giinamwenyo mbika inaaye ga mona nale.

Momahala gamwe ngaashi ngono uuna to vululukwa, opena omahala gamwe ngono opo ga tulwa po aantu haya ende po taye ya nando yi ithanekele po molwashoka ohapu monika nawa puna omiti odhindji dha ziza nawa dho imile nuutenda wo mpono to ikwa telele.

Momakuti nenge ndi tye momalundu ohamu adhika uudhila wayoolokathana pu na uudhila mbono hawu nambele komiti ngaashi omano, omimwandi nomiti wo dhilwe.

Aantu oyendji oye li haya pungula omeya momikalo dha yoolokathana, mono yamwe haye ga pungula muundama, moondoloma osho wo moongoma. Uuna pwaa he na omeya otaa longitha omeya ngaka ogo goku iyoga nokuteleka wo.

Aantu oyendji ohaya longitha uushina ano omambakumbaku okuteta omwiidhi. Omwiidhi ihagu tetwa kokashina e tagu gongelwa kokashina, aantu ohaye ya owala taye gu kutha po yegu fale yaka pungule yaningila ongula ngele kapuna sha omwiidhi.

Omahala ogendji ngaashi komukulo gwefuta, ogeli haga monika nawa shinene oshoka ohaga kala geli popepi nefuta nomagumbo ngono ohaga kala gasilwa oshimpwiyu naatalelipo oyendji oko haya lala ho.

Iimeno yimwe kayi hole oonte dhetango odhindji. Ano ngele aantu yeyi kunu oha yeyi tula moondunda, mono ihayi monenemo oonte dhetango, ano hayi kokekwa owala koonte dholusheno, onkene natu simanekeni oku kala tuna iimeno.

Aantu oyendji mbono ya ningi uunafaalama wiimeno, oya kotoka ngele tashiya pokutekela. Oya toto po ondunge okupititha ominino dhomeya dha taakana miilwa ano moofoola, mono omunino guna uumbululu opo ne hapupitile omeya uuna taya tekele.

Aanafaalama oyendji oyeli taya munu oondjuhwa mono oondjuhwa ngele dhakoko nenge dhiindjipala, dhimwe ohaye dhi landithapo opo yiimonene iiyemo opo ya vule okulanda iipumbiwa yomomagumbo. Osho woo nande ngele megumbo omweya omuyenda ohaye dhi dhipagele omuyenda.

Aantu mbo haya muunu oohi, ohaye dhi tula moondama moka muna omeya. Ngele omeya ngano ga luudha ohaya tulamo ishewe omeya gamwe.

Aantu oyendji , oyeli haya sile iinamwenyo oshimpwiyu. Ano aataleli kuza kiilongo niilongo ohaye ya nee taya tala nkene iinamwenyo yetu hayi silwa oshimpwiyu. Ngaashi nee nande ondjamba uuna tayi pewa omahini .

Aantu oye li ha ya yi momakuti ya katale uunshitwe yoOmuwa nenge waKalunga nkene wu li. Mpono ha ya vulu oku adha oondundu oondeendeka ta vulu wo natango omamanya ngono ge li ge li miitandu. Ano oha pu kala ne puna omano ge li mombuga moka.

Aanafaalama oyendji oya tokola nenge oya kutha etokolo opo yamune oondjuhwa, mono haya tameke nuuyuhwena , yewu ikalekela, taye wu tulilemo omeya oshowoo iikulya opo wu vule okulya wukoke wuninge oondjuhwa oonene.

Aantu oyendji oha ya ende iilongo niilongo ta yayi ko ya ka tale iinamwenyo ya yoolokathana hayi kala nande omomeya ongaashi ne oongandu. Oongandu oshinamwenyo shimwe shina oshipa oshikukutu sho oshinene.

Aantu oyendji ohaa zi komahala gi ili nogi ili, taye ya koshilongo shetu sha Namibia taayi kiikunino yiinamwenyo hono haa ka tala iinamwenyo yi ili noyi ili. Ohaye ende nee yeli moohauto opo shi kale shafa egameno kuyo. Ohaya ka tala iinamwenyo ngaashi oondjamba nayilwe wo.

Momahala ogendji ngaashi moombuga omu li hamu adhika omayoka nenge iikokayi oyindji mono wo natango aantu yamwe yokiilongo yilwe haya li omayoka ano oha ye ga kuthamo ndele e taye kega teleka ngaashi aachina.

Pethimbo lyokwenye omiti ohadhi yagumuka omafo. Nuuna dha yagumuka pevi ohapu kala owala pwa nyata omafo . Ohashi pula nee poopalekwe omafo eta ga kuthwapo . Opo ehala lyikale tali monika nawa ngaashi pokuma puna aantu.

Aantu oyendji oyeli haya longitha omambakumbaku okulongekidha omahala nenge nditye evi lyawo uuna yahala oku kuna nenge yatote oshikunino shawo shiimeno. Embakumbaku ohali pulula nee eta likwatakanitha evi kumwe nuuhoho, opo evi lyikale lyatowala uuhoho.

Aantu oyeli haa pungula nenge haa munu oohi momikalo dha yoolokathana, mono yamwe haye dhi munu ku tula moondama ye dhi tungila okandama. Mono nee haa tungu e taya tula mo omeya momeya ohaya tula mo nee omiti dhoohi ,opo oohi kaadhi kwatwe komikithi.

Moombuga omuli hamu adhika omilondo, ano olundji ohamu adhika oondundu, ndhono nee dha mewa nenge dhili molupe lwo mamanya. Oto adha po nee omamanya gamwe omanenenene, gamwe ogeli pokati nagamwe , uushonashona.

Aanafaalama yiimeno oyeli yakongo ondunge ombwanawa sho yataakanitha ominino dhomeya miikunino yawo,e taye dhitsu oombululu dhuukilila pomakota giimeno yawo opo shikale oshipu nomeya itaga hepa uuna taya tekele.

Aantu oyendji oyaningi iikunino yiinima yayoolokathana yamwe oyaninhi iikunino yomabanana yamwe oyoomboga. Ayihe mbino ngele oyiimi iiyimati, iiyimati mbyono ohaya tyapula nenge taya li naakwanezimo yawo yimwe taya landitha woo.

Aantu oyendji oye li haya munu oohi momikalo dha yoolokathana nenge haye dhi kwata momikalo dha yoolokathana. Ohaya kwata noonete ndele taye ke dhi muna, taye ke dhi tula muundama wu ilile nenge taye ke dhi tula momithima moka tadhi ka kokela yo ya vule oku ke dhi landitha po.

Aanafaalama oyendji yiimeno manga inaya kuna iimeno yawo nenge shoka yahala okukuna, ohaya towaleke evi. Ohaya vundakaneke evi mumwe nuuhoho nenge yatale ongushu yevi ndyoka ngele otapu vulu okumena iimeno mbyoka yahala okukuna.

Mombuga ohamu adhika omiti omishona, oshoka omiti odhindji ngele odhamenemo oha dhisi molwaashoka ihamukala muna omvula yagwana, ano kamuna omeya gagwana evi olyakukuta. Ohamu adhika wo natango oondundu.

Aantu oyendji oya kambadhala nenge oya kutha eithano lyuunafaalama wiimeno, mono pena iimeno yimwe omuntu to vulu oku kuna ashike ihayi pumbwa oonte odhindji dhetango. Ohayi kunwa nee ndele tayi tulwa meni nande omondunda opo yi kale tayi mono oonte okuza kolusheno.

Aantu oyendji ngele yaza komahala hoka yaza nokutalelapo ohaya yi komahala ngoka go ku vuululukwa po , opo ya vule oku lalapo kashona ngele yavulwa.

Aantu iyendji ohaya topola uundamo opo shampaa oka ndama kamwe kaka kala kena omukithi oohi dhi kwawo ndhoka dhili muu ndama wulye dhi hupe.

Aantu oyendji oye li haya munu oohi, yedhi tula muundama. Mono nee, manga inaaya tulamo oohi, ohaya tulamo othayila, nomeya, opo nee nawa taya tulamo oohi niikulya yadho, opo dhikale tadhi li.

Aantu oyendji uuna ya kunu iimeno nenge iyimati yawo , oyendji ohaya kunu omboga mo lwaa shoka omboga ngele oya koko etayi ningi onene oha yi gandja iiyimati yo yimwe ta ye yi landithapo opo yamone mo iimaliwa.

Mongashingeyi iilonga oyili ya ninga iipu. Molwashoka aantu ohaa longitha omambakumbaku oku teta omwiidhi. Go embakumbaku tali gu gongele. Aantu oha yeya owala tayegu kuthapo taye gu fala mpoka gwa pumbiwa oku ka pungulwa. Sha ningila ethimbo lyokwenye nenge lyondjala gu pewe iimuna.

Aantu oyendji oye li haya ende omahala nomahala, ano opuna omahala gamwe ngono aantu hayayi, e taya katala yafa yalonda pombanda, opo yatale uunshitwe nkene wuli. Mpono nee, ohapu kala puna esiga lyokuyothela, uuna aantu yasi ondjala, yo taya yotha.

Aantu oyendji ano nditye aawambo oyeli ya simaneka omithigululwakalo gwawo. Mono uuna nande gumwe otayi mondjila oha telekelwa oshimbombo ndele nomboga. Oshoka osha simanekwa kutya oshina elago monkalamwenyo yomuntu nakehe mpoka wuuka.

Aantu oyendji oye li haya munu oohi. Mono nee muundama woohi, ohaya tulamo othayila kohi, opo nawa yatulemo omeya, niikulya yoohi, noshowo oohi dhoodhene, opo dhikale tadhi li iikulya dhikoke, dhivule okukalandithwapo, yo aantu yamone iiyemo.

Aanafalama yiimeno oye li haya longekidha evi lyawo manga ina ya tameka okukuna onkene oha kongo nee embakumbaku e tali tameke okupulula opo evi lyi vundakanekwe kumwe nuuhoho sho taka tameka okukuna iimeno ota yi mene nawa pwaana nande omalimbililo gasha oshoka evi alihe olya towala uuhoho.

Aantu oyendji oya kambadhala opo ya mune iingulu mono ha yeyi tula muukamba nenge muundunda wa yoolokathana iilumentu yi ikalela nenge mbyono inaya hala yi ninge uungulwena yi ikalela opo yi yape onyama nenge yeyi landithe po yamone mo iimaliwa.

Etango ngele tali toko nenge uusiku ngele waadha oha ku kala kuna ethano ewanawa unene molwashoka uuyuni oha wu kala woopala omiti oha dhi kala ndhoka dhi li moombuga dhaa nasha omafo ano oha dhi kala tadhi monika nawa unene.

Momagumbo ogendji noomeembelewa odhindji omuli hamu adhika iipundi niitaafula mbyoka ya hongwa kaanongononi nenge koonkulungu ya hongwa miipilangi, onkene oyili hayi monikitha nawa momagumbo, oshoka oko haku kuutumbwa kiipundi, kiitaafula aantu taya tenteke ko sha uuna taya li sha nenge taya nu.

Elongo olyili lyasimana monkalamwenyo yomuntu keshe onkene uunona manga wuli poomvula dhopevi elela ohawu falwa wukatameke enongele lyawo opo wu zemo nomadhiladhilo nenge nashimwe shoka tashi keya tunga moomvula tadhi keya.

Aantu oyendji mbono ya ningi aanafaalama yiimeno oya kongo ondunge opo kaaya longe nuudhigu uuna tashi ya pokutekela iimeno yawo. Oya tula ominino dhomeya dhataakana miilwa opo uuna ya patulula kopomba omeya ohaga tekelwa owala gu uka pomakota giimeno yawo.

Aantu oyendji uuna ya zi kiilongo niilongo eta yeya moshilongo shetu . Ohaya yi nee pomahala ngono hapu lala aayenda . Mpono hapu kala puna iipundi yili pondje niitaafula . Uuna etango lya toko ohayeya pondje mpoka oolamba eta dhi tema . Opo pukale puna uuyelele wa gwana.

Aantu oyeli haya munu oohi muundama mbono uundama hawu kala watopolwa pokati uunete opo oohi kadhi kwatwe komikithi uuna omukithi gwaponokelepo okandama kamwe oonkwawo otadhi hupu oshowo natango kaadhi taambathane dhikale dhili muukolele adhihe.

Mombuga ohamu adhika omiti omishona. Unene ohamu adhika omano oshoka omano ohagavulu okukala nenge okumena pokuma mpoka iha pumono omvula ethimbo kehe.

Aantu oyendji ohaya munu oohi momithima , moondama , muukweyo na yilwe woo . Ano ohaya kwata oohi nando odhe fundja e ta ye dhi tula momahala moka ya tona tela mo nawa ya tula mo nomiti dhoohi .

Moombuga omuli hamu adhika uundjula mboka uuleeeleka nenge uundjila mboka ha wu endelwa .Molwaa shoka aantu ihaya ende shaa mpoka ,opuna owala okandjila hoka haha endelwa mo woo natango omuna omiti ngaashi omano.

Momahala ogendji aantu oyeli haayi pomahala ngoka ge imweneneno ano ngono ga ningilwa gaayenda owala. Ohapu kala nee puna iitaafula niipundi ya longekidhwa, ano hamu monika nawa lela opo aantu ye ye taa vululukilwa mo.

Aantu oyendji ngele taya munu oohi oyeli haye dhi tula moonete nenge haye dhi kwatitha oonete. Yo yamwe ohaya kwatitha oondjolo, yamwe otaya kwatitha omandolo. Onkene oohi ngele oye dhi munu ohaya kalya naakwanezimo yawo dho dhimwe taya ka landitha ya monemo iiyemo.

Moombuga odhindji omuli muna omamanya ngono geli momalupe gayoolokathana. Molwashoka omamanya gamwe ogili momathano ngono taga monika nawa unene. Onkene aantu naya ende taya talelepo opo wo yamone kutya uushitwe owuli ngini.

Ombunga ehala ndyono lya yela kaali na omiti odhindji nenge ihaali mene omiti lela. Oli na oondundu, ashike omiti to adha mo oto adha mo ngaashi omwiidhi oshowo omano.

Aantu yamwe oyeli ya ningi uunafalama wiimuna, ngaashi wiikombo. Iikombo oyili yina oshilonga moku munwa molwashono, omuntu gumwe ota vulu okushi landitha po shina omwenyo e ta monomo iimaliwa ye a vule oku ilandela oompumbwe dhilwe.

Aantu oyendji oye li haya munu oohi monikalo dha yoolokathana yamwe omeya goohi oha ye ga kutha mo kehe esiku nenge konima yomasiku omashona opo kaga etele oohi omikithi uuna ga luudha unene.

Moombuga omuli hamu kala muli meyimweneneno molwashoka ihamu kala muna omagumbo, ashike ombuga ehala lyili mpoka to adhamo oondundu niimeno mbyono hayi vulu oku kala pokuma ihapu lokwa aluhe ngaashi oshimeno shono hakutiwa o Welwitchia.

Aantu oyendji oyeli aanafaalama yoongombe. Mono haya munu oongombe nelalakano opo yiimonene mo omahini yaka landithe yo ya lye pamwe naakwanezimo yawo. Osho woo onyama yongombe ya landithe etaya li woo.

Oohi odhi li dhili molupe lwa yoolokathana nenge tu tye momalupe ogendji. Mono aantu haya kambadhala okudhi muna opo aatalelipo ngele ya zi kiilongo ya hala okuya oku tala oohi , oha ye ya owala mpoka pu na oohi dhawobndele taye dhi tala omaludhi agehe.

Aantu oyendji oya kambadhala opo ya mune oohi . Mpono haya tamekeleko taya kutha uuhi uushona momadhiya nenge moka muna oohi oonene ndele taye wu tekula . Sigo ngaa nawo wa koko etawuya ponkantu yoku ninga oohi oonene opo aantu yedhi lyepo nenge ye dhi landithapo.

Mombuga omuli hamu adhika iimeno iishona shona ano olundji ohamu adhika omano ashike ihaga kala gena omafo molwashoka omafo itaga kalako pokuma kapuna omeya nomvula ihayi lokomo uunene ngaashi komavi giimpungu.

Omamanya ogeli omawanawa lela no geli hagasimaneke uushitwe waKalunga molwashoka ogeli momalupe gayoolokathana nomomalwaala gayoolokathana. Opuna ngono omayelele shekesheke, po opuna ngono omaluudhe nagamwe geli momalwaala galwe wo.

Moshikunino shiinamwenyo omu li hamu adhika iinamwenyo oyindji. Onkene aatalelipo okuza kiilongo niilongo ohaya futu nenge ohaya gandja iimaliwa, etaya ka taalelapo miikununo yiinanwenyo . Ohaya katala iinamwenyo yomaludhi giili nogiili yo tayeyi thaneke.

Momahala ngaashi moombuga omu li hamu adhika oondundu dha yoolokathana. Opuna oondundu dhono oondeendeka naadho oohupi. Omuna wo omiti ngaashi Omano oshowo omwiidhi nuundjila wu li mo mboka hawu endwa.

Aanafaalama oyendji uuna ya hala oku kuna, tango ohaya longekidha ehala nenge nditye pevi mpoka ya hala oku kuna, pevi ohaya tete po nee iihwa, omiti, omwiidhi, iinima ayihe mbi yili po, e ta pulula po nembakumbaku.

Aanafaalama oyendji yiimeno, uuna iimeno yawo ya koko ohayi monika nawa naatalelipo ohaye ya nduno okutala nkene iimeno ya koka nawa ya ziza nawa, opo wo nayo ya kuthe ko oshiholelwa ya ka ninge iikunino yawo.

Aantu oyendji mbono haya ningi iikunino yiimeno, manga inaatameka oku kuna ohaya ndhindhilike mpoka taya kunu taya tula po uuti. Natango ominino dhawo dhomeya ohaye dhi ulula mpoka yatula okati, opo ya ningila kutya omeya otaga kala taga tekele guukilila pekota lyoshimeno.

Aantu oyendji ngele taya ende omahala taya talelepo ohaya ende pamwe nootenda dhawo dhokulala mono ngele kwatoko nenge kuna omutenya haye dhidhike nee mokunwa mwanika nee muna omiti nokangwena woo opo yavule okuthuwapo yo oyeli momuzile. Ohaya kala woo yenapo nesiga lyokuyotha.

Aantu oyendji oya ningi iikunino yiinima ya yoolokathana, ngaashi pu na mbono ya ningi iikunino yuuhilili mbono olundji hawu adhika pokuma pwa nika uuhoho. Ohawu kala uutokele wu na omitse ominene.

Aantu oyendji nenge aanafalama oyendji yiimeno, oye li haya longekidha evi lyawo manga inaaya kunapo iimeno yawo mbyoka yahala okukuna. Ohaya kutha nee okashina, e taya ka pulula, opo evil lyawo li kwatathane nuunoho, opo iimeno yimene nawa pwaana namde omalimbililo gasha.

Miikunino yiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana. Aatalelipo okuza kiilongo niilongo ohaye ya moshilongo shetu shaNamibia e taya yi koshikunino shiinamwenyo ya ka tale omaludhi giinamwenyo. Otaya vulu oku adha ko nando iinamwenyo ngaashi oonduli.

Aantu oyendji oye li haya munu oohi momikalo dha yoolokathana. Ano oohi ohaye dhi tula nee muundama oshowo momithima. Ohaya tula ko nee uuthayila nenge uunete kombanda opo wu keelele oohi dhaa liwe mo komadhila ngaashi ookandoko.

Aantu oyendji ngele taya munu oohi ohaya tula ko iiti hoka haya endele nenge haya lyata uuna taya tula omiti moka ya tula oohi dhawo, muundama ano nenge taya tula mo iikulya yoohi. Oko nduno haya lyata, opo ya vule okuumbila mo nawa nomayemele.

Moombuga ohamu adhika oondundu. Oondundu ndhoka oombwanawa lela, molwashoka ohadhi kala dhi li momathano gamwe ngoka omuntu inoo mona nale, onkene aatalelipo ohaya zi kiilongo niilongo, opo ye ye ye dhi tale.

Moshilongo sha Namibia omuna omahala gamwe ngono haga ithanwa taku tiwa oombuga. Ano moombuga ohamu adhiwa muna uundjila uule wuukilila, mono aantu omo taya ende una taya tala uushitwe nkene omwene ewu shita.

Aantu oyendji ohaya zi kiilongo niilongo haye ya moshilongo shaNamibia opo ye ye ya talele oshilongo nkene uushitwe Kalunga e wu shita, mono haya iyadha yaya pomahala pu na oondundu, koondundu hono okuna omamanya ga yoolokathana omanene nomashona, osho woo pu na omano gamena po.

Oshilongo kehe oshina ehala ndono hali ithanwa kutya ombuga. Mombuga ihamu mene omiti odhindji dho ihadhi ningi omile, ashike ohamu mene owala omiti ndhono hadhi vulu okutsama nokukala pokuma mpoka ihaapu mono omeya ethimbo kehe.

Aantu oyendji ngele yamunu oohi dhawo, aataleliipo ohaye ya nee kutala oshoka aantu haayehe yeshi omaludhi goohi, onkene shampa yedhi tala ohaye dhi hokwa e taye dhi landa po, e taya gandja oshimaliwa opo omuntu ekiikwathe.

Aanafalama yiimeno oyendji ohaya hogolola opo ya kune oomboga oshoka oomboga kadhina iilonga oyindji. Omboga ngele oya koko ohayi ningi omafo omanene ga tuwalala nde tageya sigo ga ningi ongonga ngawo otashi ti oya adha oku tewa.

Aantu oyendji uuna ya zi kiilongo yiili noyili, taye ya moshilongo, ohaya gandja iimaliwa moshilongo ano taya futu, noshilongo oshili hashi mono uuwanawa owindji mboka, molwaashoka miimaliwa mbyoka otaya vulu oku longitha mo shimwe e taya futile nande aanasikola osikola.

Aantu oyendji ohaya kunu iimeno, mono haya kunu tango muundoha, oshoka ohayi thikile yakunwa mevi. Uuna yakoko yafa yaningi iinene, omuntu oheyi kutha mo e teyi tsike mevi, mono takala teyi tekele opo yikoke yigandje iiyimati.

Momithitu nenge miiheke ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana iinamwenyo mbyoka ihayi kala mokati kaantu, ashike oyi hole ashike okukala miihwa ongaashi nee iinamwenyo mbyono yi na omalupe ga fa goondjima niikwawo yilwe.

Aantu mbonobya ninga iikunino yiimeno oye li haa kutha omeya nande omoondama, ndhono dhi li popepi, ano ohaa tula mo owala ominino , dho ominino tadhi pombo omeya gu uka miilwa nenge moofoola moka ya kuna, opo iimeno yawo yi koke.

Pomahala ogendji mpono hapu lala aatalelipo ohapu monika nawa lela. Po pomahala gamwe ohapu adhika uundombe wokudhana omeya, mpono aantu haya yi taya ka dhana omeya pethimbo lyuupyu.

Aantu oyeli haya munu oohi moondama , mono haya tulamo uunete kombanda yaningila uudhila nenge ookandoko mbono hayeya okulyamo oohi kaadhi mono uupitilo. Dho tadhi kala tadhi pelwamo iikulya dhi koke.

Aantu oyendji aanafalama yiimeno oyeli haya uvu nawa nenge haya nyanyukwa uuna iimeno yawo yakoko nde taye yape iiyimati molwaashoka iiyimati mbino otaya vulu okukuthako ee taya li megumbo pamwe naanegumbo yawo osho woo yimwe tayi kalandithwa yamonemo iiyemo.

Miilongo oyindji omuna omahala ngono haga ithanwa taku ti ombuga. Mombuga ihamu kala omiti odhindji, dho ihadhi kala omile, ohamu kala omifupi nomiti odhindji hadhi kala mo omano nomwiidhi.

Aanafalama oyendji yiimuna ohaamunu oongombe. Oongombe ohaye dhimunu oshoka ohadhi yape omahini gokulandithwa nosho woo gokulya naakwanezimo yawo. Koongombe ohakuzi woo oonyama dhokulandithwa nosho woo okulya naanegumbo yawo.

Aantu oyendji ngele taya munu oohi oyeli haye dhi tulilemo omiti oshowo iikulya opo dhilye tadhi koko tadhi endelele yo ya vule okudhi kwatamo yekedhilandithe dho dhimwe taye dhi li po naakwanezimo yawo

Oshimbombo oshinima shimwe shoka sha simanekwa komuntu kehe, molwashoka uuna weshi li ohashi gandja oonkondo, na oho kulonga iilonga yoye kehe wuli wa hala oku ka longa esiku ndoka. Ohashi tulwa nee pontungwa, ano pelilo uuna tashi hukulwa mombiga.

Aantu oyendji. oya kambadha okumuna oohi mpono oyendji haya munu oohi muundama momithima nomomahala giilile woo ohaya tulamo nee omeya gayela opo dhilye dho dhivule okukoka.

Aantu oyeli haya munu oohi momikalo dha yoolokathana. Oyendji ohaya dhidhilike mpoka pwa topoka uundama niiti nenge nuunete opo oohi dhi kale dha yooloka koonkwawo. Oshoka nande dhimwe odha kwatwa komukithi oonkwawo otadhi hupu.

Aantu oyendji ohaya kwata oohi mpono hapu kala pu na aatalelipo mbono yamwe haye ya okutala oohi, oshoka omaludhi gamwe goohi inaye ga mona nale. Yamwe ohaya kwata nduno oohi taye dhi kwata noonete nelalaka ya ka landithe yo ya mone mo iiyemo.

Miikunino yiinamwenyo omuli hamu adhika iinamwenyo ya yoolokathana . Olundji ngele iinamwenyo owahala okuyi mona nawa enda pethimbo lyokomatango nenge pethimbo lyongula onene uuna iinamwenyo tayiyi yikanwe omeya oshoka ohayinu pehala limwe ashike. Otovulu okuyimona ndele tomono uuwanawa wuushitwe.

Aatalelipo yokuza kiilongo niilongo ohayeya moshilongo shetu shaNamibia opo yeye ya talele po oshilongo nkene shili. Ohaya thaaneke nee taya tala uushitwe nande okethimbo nee shi yashuna, ano ohaya eta oshimaliwa moshilongo ngele tayeya mo.

Aakuthimbinga nenge aanafalama yiimeno oye li ya kutha ominino dhomeya odho dha tulwa moofoola dha taakana e taya tsu oombululu pominino ndhoka, opo omeya ga kale taga pitile mpoka uuna taya tekele iimeno yawo.

Aantu oyeli haya munu oondjuhwa haye dhi munu ekondombolo nondjuhwa onkiintu. Hadhi munu nelalakano opo dhi valathane nenge opo dhi ninge omayi. Aantu ya vule oku landitha omayi ya monemo iiyemo nenge ya vule oku landitha oondjuhwa dho dhene.

Aantu oyendji uuna taya munu oohi, mokandama kawo koohi, uuna yatulamo oohi nenge opo taya ka tulamo oohi, ohaya tulamo omiti, opo dhigamene oohi dhawo komikithi, oshowo iikulya yoohi, opo oohi dhikoke, yo yavule okudhi kwatamo wo.

Omahala gamwe ogena omamanya, ano oondundu dhili momamanya. Omamanya ngo oha ga tende eta ga tatuka, eta ka ningi omashona, eta ga yi miintimbu, gamwe ta ga ningi omanene. Onkene omamanya ngo oha ga monikitha nawa pomahala.

Aantu oyendji oyeli haya munu oohi nopethimbo taya munu oohi ohaya opaleke muundama woohi. Ano haya kuthamo omeya ngele ga kaka etaya tulamo omeya ga yela opo oohi kadhi kwatwe komikithi dho ndoya.

Oshili kutya moombuga omuna omahala ngono gena oondundu, nomiti omishona lela, oha mu kala mana omiti ngaashi omano, molwashoka iha mu mene omiti ndho iha dhi vulu oku pehala pena omeya.

Omamanya oge li wo haga adhika momalupe ga yoolokathana mpono gamwe haga adhika gena omadhidhiliko ga shangwa taga kalelele ngono taga vulu okuya ga talike nokomapipi tage ya wo.

Aantu oyendji ohaya kwata oohi momikalo dha yoolokathana. Yamwe ohaya kwata oohi manga oonshona nomalalakano goku ka muna oohi ndhoka, nokonima ohadhi koko e taye ke dhi landitha po yi iyetele iiyemo.

Aantu oyendji ohaya munu oohi momikalo dha yoolokathana ,mono yamwe haye dhi tula moonayilona e taya manga ko, e taya tula mo omeya, e taye dhi umbile momeya natango, molwaashoka ngawo ohadhi gamene,.opo oohi kaadhi kwatwe komikithi ashihe.

Moombuga omahala ngono ogendji ito vulu oku adhamo omagumbo, ano moombuga oha mu kala muna omamanya ngono ganinga po oondundu, nokomamanya hono oha ku kala nee uumwidhi uushona, osho woo omiti omishona ee lela,

Miikununo yiinanwenyo omuli hamu adhika iinima oyindji. Oto vulu okwadhamo oshinamwenyo shoka hashi ithanwa ondjamba. Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene hashi adhika miikununo yiinanwenyo.

Osikola oyili oyo ekota nompango yuunongo kehe monkalamwenyo yokanona kehe. Onkene uunona ouli tawu lombwelwa wuye kosikola opo wuki imonene no wukalongwe wuka nongekwe shoka sha pumbiwa monakuyiwa.

Aantu oyeli haya kwata oohi momikalo dhayoolokathana . Aantu yamwe ohayedhi kwata nuundjolo mbono waningwa ongodhi onde , etayeyi tula momeya. Omanga yamwe ohayedhi kwata nonete mono haya kwata etaya monomo oohi dhomwaalu ogundji lela.

Aantu ohaya pungula omeya momikalo dha yoolokathana, mono yamwe haya pungula omeya momayemele, moondama, momilonga, osho wo ya kale taye ga longitha uuna omeya ga pu po nenge ngono gomvula ga pu po.

Aantu oyendji oya ningi iikunino mono yamwe ya kunu iikwamboga nuuna iikwamboga mbino yeyi kunu ohaye yi tula kombanda, kombanda ohaya tulako okathayila opo ka gamene oonte dhetango oshowo omvula kayi loke dho dhi mone omeya ga pitilila yoyi se po.

Aanafaalama oyendji ohaya kambadhala okumuna iikwamawawa, niikwamawawa ne oyili momaludhi gayoolokathana ngaashi oombaka, oondjuhwa noonkanga.

Aantu oyendji oya ningi iikunino yawo yiikwambonga nenge yiimeno yayolokathana ashike kombanda nomooha oyatulamo oka shipa hono taka gamene iimeno komutenya nokomvula, kaa yilokwe yo kaayimone omeya gapitilila.

Aantu oyendji ohaya landitha nenge haya munu oohi dhomaludhi gi ili nogi ili ndhono dha yooloka, ashike oku muna oohi ndhika elalakano limwe alike, okulanditha, opo yi imonene mo iiyemo.

Aanangeshefa mbono yoku muna oondjuhwa nenge nditya iikwamawawa oyeli haye shi ningile oshipu oshinima, molwaashoka oondjuhwa nenge oku muna oondjuhwa oshinima oshipu ohashi ku pula owala omeya niikulya mbyoka hokala todhi tulile ko esiku kehe

Oondjuhwa odho dhili oshinima sha simana okunumwa molwashoka omuntu oto vulu okulanditha ondjuhwa yina omwenyo eto imonene mo oshimaliwa nenge iiyemo nenge tolanditha onyama yonjdjuhw aeto imonene iiyemo nenge uuna to landitha omayi go gene.

Aanafaalama yiimeno manga inaaya tameka okukuna ohaya ndhindhilike mpoka taya ka kuna nuuti, etaya kutha ominino dhomeya dhataakana, mpono ya ndhindhilika ohaya tsupo opo sho omeya taga ka patuluka otaga tekele pekota lyoshimeno shoka.

Komukunkulofuta gwefuta oku li haku adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili, mpono poompito dhimwe to vulu oku I adha ko tayi ontele okamutenya nenge ya hala ngaa okukala yi li kooha okathimbo okafupi.

Aantu oyendji ohaya munu oondjuhwa nelalakano oku landitha omayi gwoondjuhwa nenge oku landitha oondjuhwa dho dhene oshowo ohadhi kandulapo omukaga megumbo uuna mweya omuyenda.

Aantu oyendji oye li ha ya kala pomahala ngono pwatulwa uupitilo, wa ningwa miipilangi osho wo shi kale oshipu oshoka omahala gamwe oge li pombanda. Aantu oha ya ende nduno koonkatu noonkatu kuunima wa ningwa miipilangi.

Kooha dhomadhiya nenge kooha dhomilonga , ohaku kala kuna iinima yayoolokathana , hono poompito dhimwe to vulu okwaadha po oondhila nenge uudhila oshowoo omwiidhi.

Okukuna iimeno niikwamboga ohashi pula yikale hayi tekelwa nevi likale lya towala uuhoho, mpono aanafaalama oyendji haya tekele nominino ndhoka dha taakana miikunino yawo etaya ulula oombululu mominino.

Evi oli li hali monika nawa unene , unene ngele owa yi komahala ngoka ge na oondundu. Komahala goondundu ohaku monika uuhwa uushona lela ashike unene oto adha ko omano nuumwidhi uufupi.

Aantu oyeli haya ende pomahala gi ili nogi ili taya tala iimeno mbyoka yo inaya mona nale, nenge kayi li kiilongo yawo. Yo yamwe taya thanekelwa po wo, opo ya kale yena omathano goondjokonona dhomasiku ta ge ya.

Oondjamba odhili dha simana molwaashoka ohadhi eta iimaliwa moshilongo. Mono aantu aataleli haya zi kiilongo niilongo taye ya okudhi tala etaya gandja iimaliwa opo woo ya vule okuya moshilongo ya pitikilwe mo etaya vulu oku dhi thaaneka woo

Aantu oyendji oyeli haya munu oohi muundama. Omeya ngono ohaga kala gatulwa omiti oshowo ohamu umbilwa iikulya yoohi nelalakano dhi koke dho dhi vule oku kwatwa mo dho dhika landithwe.

Aanafaalama yiimeno oye li ya kongo ondunge, mpono ya nduluka po oku eta ominino e ta ye taakaneke moofoola nenge mpono ya kuna iimeno yawo. Ominino oye dhi ulula uumbululu dhuuukilila omakota giimeno sha ningila oku tekela.

Aantu oyendji ohaya kwata oohi momikalo dhayooloka, mono yamwe haya kwata oohi taya longitha oonete yamwe otaya longitha uundjolo. Ayehe mbano otaya kwata oohi nelalakano lyoku kalanditha opo yiimonene mo iiyemo.

Miikunino yiinamwenyo omuli ha mumonika nohamu adhika iinamwenyo yomaludhi ogendji noya yoolokathana ngaashi to vulu oku adhamo ongolo noshowo oondjamba.

Aantu oyendji ohaya kwata oohi momikalo dhayoolokathana. Yo natango ohaya kwata oohi nomatompelo gayoolokathana. Yamwe ohaya kwata oohi nomandolo, nuundjolo nosho wo noonete.

Aantu oyendji ohaataaguluka omeya noombawutu, molwaashoka omeya gamwe omale. Go edhiya nenge efuta enene nokutaaguluka.

Aantu oyendji oye li ya ningi iikuninino yawo, nenge uunafaala wawo wiikwamboga, mono gumwe ta kunu iikwamboga, nuuna ya koko, ya adha oku tewa, ohe yi kutha ko ne te yi teya, e te ke yi landitha po, a vule oku imonena mo iiyemo.

Aantu oye na omikalo odhindji dhokukuna iimeno yawo. Yamwe ohaya kunu tango etayi kalekwa meni, ano mongulu nenge mehala lyontumba mono ihaayi mono oonte dhetango taayi tekele owala yi li meni moka.

Aantu oyendji oye li haya pungula omeya pamikalo dhayooloka, yamwe oha ye ga pungula moondama, yamwe oha ye ga pungula momayemele, moondoloma nomiikwatelwa yilwe woo, shaningila uuna pwaana sha yo ta ya longitha ngoka.

Uundama mbono aantu haya munine mo oohi dhawo owuli hawu kala momeya omazizi ngono taga u li ke kutya ogena iikulya yoohi yagwanenena, kombanda taya tula ko okashipa opo ka gamene oohi oku kwa twa mo komadhila ngaashi omakodhi.

Miikunino yiinamwenyo omu li hamu adhika iinamwenyo ya yooloka, mono ngele owe ende nande opethimbo lyiitangotoka oto vulu okumona mo oondjamba. Poompito dhimwe oto vulu okudhi adha nande otadhi nu omeya . Onkene ohadhi tu etele iimaliwa uuna aatalelipo taye ya moshilongo shetu.

Aantu yamwe oya ningi iikunino yomabanana mono yamwe ya kunu etaye gasiikile nenge yega gamene noondhalate opo kaa ga yakweko nenge kaa muye iinamwenyo yiga yonagulepo.

Oshili oshiwanawa eelela okutala onzo dhomeya dhenda momamanya nenge nditye moondundu, molwashoka onzo dhomeya odhenda owala moondundu mono omahala gomeya shosho akuti ihagadhimipo nenge ihaga thitikwa.

Uudhila owuli wa yoolokathana. Opuna mboka wuhole okutungila pombanda, nelalakano lyokutungila omagumbo gawo pombanda yomano, molwaashono otawu fadhukapo iinima mbyoka yanika oshiponga kuwo ngaashi, omayoka, noshowo aategi yuudhila.

Aatalelipo mbono haya zi kiilongo niilongo, ohayeya moshilongo shetu opo yeye yatale oondjamba noshowoo iinamwenyo yilwe. Mbono haya kala yeli miihauto opo shi kale shafa megameno kuyo.

Omahala gamwe oge li gi ikalekelwa ngaashi omahala ngono hatu ithana omahala gomavululukilo ngono hapu kala aatalelipo nenge aayendanandjila uuna nande oya zi mokweenda kwawo nande omokutala iinamwenyo, ohaa lala mpono pu na iipundi niitafula hayi kala yili pondje.

Aantu oyendji oye li haya ka gongela omwiidhi nenge nditye iikulya yiinamwenyo ngaashi oongombe. Omwiidhi nguno aantu ohaye gu gongele owala nokashina, yo ta ye gu tete nokashina mpono yo haye ya owala oku gu londeka e ta ye gu fala mpoka ya pumbwa okugu fala.

Aantu oyendji oya ningi iikunino niikwamboga opo ya vule oku monamo iikwamboga yawo yalye pamwe naakwanezimo yawo oshowo ya monemo yimwe yaka landithe yo yiimonenemo woo iiyemo.

Methimbo lyopaife aantu ihaya longo we nuudhigu ngele otashi ya poku longa nenge pokuhelela iikunino yawo. Molwaashoka aantu ohaya ithana owala omambakumbaku nenge ya longithe oombakumbaku okuhelela oshowo okupulula.

Oshilongo kehe oshi na iinamwenyo yomoshilongo shawo. Oondjamba ohadhi eta iimaliwa moshilongo, molwashoka aantu oyendji ohaa zi kiilongo niilongo taye ya okudhitala, oshoka inaye dhi mona nale.

Aantu oyendji oya kambadhala okuninga iikunino yawo mono ya kuna iinima ya yoolokathana oyendji oya kunu iikwamboga oshoka ,ngele iikwamboga yawo ya adha ethimbo lyokuteya yamwe ohaye yi lipo pwame naakwanegumbo yimwe ta ye ke yi landitha po ya mone mo iiyemo.

Aantu oyendji oya toto po oongeshefa dhokulanditha oongala, mono yo ye li taya mono mo iimaliwa notaya eta oshimaliwa moshilongo, molwashoka oongala odhi na aalandi oyendji.

Pethimbo lyomvula tayi loko aantu oyendji oyeli haya ningi wala oonete tayedhi tula nando oko hulo yontumba, yokadhiya nenge yokandama opo sho omeya taga tondoka noohi ota dhiya tadhi yi monete, eta ya kwata oohi dhawo.

Uuna gumwe ta longekidha evi nenge ehala mpoka ye ta tula oshikunino, iha kutha owala ehala kehe ashike tango oha kutha okashina ta tala ngele evi olyi ns ngaa iikulya ya gwana opo pu vule okumenena shoka ye a hala okukuna.

Aantu oyendji oya kambadhala oku ilongela kuyoyene mbono yamwe ya kambadhala oku kuna uumeno wawo nenge iimeno yawo ,ndele taya kala ta yeyi tekele eta yeyi landithapo mpono gumwe shampa teyilanda tagandja oshimaliwa ye tapewa iimeno mbyoka.

Komahala gamwe okuna owala omavi, unene tuu kookunkulo dhefuta ho kuna omavi geli momalupe gayolokathana , onkene aantu oyendji ohaayiko née yakatale yo taalondo komavi hoka.

Pomahala gamwe ope na omavi ngono ge li momalupe gwoondundu nenge ndi tye ge li momalupe ga yoolokathana ngaashi koondeina, olundji aantu ohaya yi ko noohauto dhawo e taya ka kutha omibinga noohauto momaudhano nenge taya yi ko ya ka londe

Omahala gamwe nenge nditye omahala ogendji ogena omamanya, mpono omamanya geli momalupe gayoolokathana. Gamwe ogeli momalupe omamanya omanenene Omanga gamwe omamanya geli muutandu uushona.

Kookunkulo dhefuta nenge ndi tye koodeyina oko haku monika omavi ngono aantu oyendji haya kambadhala okuya ko, opo ya ka ningile ko omadhewo gawo, opo ya kale taya monika nawa ye na omalutu ga nyashuka nawa.

Uudhila owuli wa yoolokathana nopena uudhila mbono hawu vulu okweenda momilema wo wumwe ihawu ende momilema ano uusiku, ngaashi ehwiyu ohali vulu okweenda uusiku.

Omahala ogendji gokuvululukilwa oge li haku adhika wo natango omiti ndhono dhi li tadhi pe aantu omizile oshowo nande aantu oya hala okuteleka nenge okuyotha oonyama dhawo otaya vulu wo oku imonena ko iikuni.

Pethimbo lyomvula tayi loko aantu oyendji ohaya kala yu uvite nawa molwaashoka oya pandula iipalutha yawo tayi ya popepi nenge nditye oshielelwa ohaya kutha nee onete eta yeyi tula komeho opo omeya shi taga tondoka oohi otadhi yi monete eta ye dhi kwata yaka landithe noku lya wo megumbo.

Aantu oyendji nenge ndi tye aanafaalama ngele taya kunu ihaya thikile taya kunu mevi, ashike tango ohaya kunu ngaa nande omuundooha nenge muupulasitika uuna nee shoka ya kunu sha koko, opo nee haye shi fala mevi.

Aantu ngele taya kwata oohi ihaya hogolola kutya oya hala okukwata oohi dholudhi luni, ashike ohaya kutha owala onete nenge shoka ha kwatitha tayi medhiya nenge mondama moka e ta ka kwata oohi dhe.

Okumuna oohi, aantu oyeshi tala osho oshinima oshipu molwaashoka omeya ohaya topola owala miinima ya yoolokathana ano muundama wa yoolokathana e taya tula mo oohi dhawo, nelalakano opo kaadhi kwatwe komikithi nenge kaadhi se oshita.

Oohi odhili pamaludhi ga yoolokathana oshowo pamalupe ga yoolokathana mpono poompito dhimwe to vulu okwaadhapo oohi dhimwe oontiligane dho dhimwe odhafa ooshunga. Oohi dhimwe oonene dho dhimwe ooshona, ohadhi munwa nee sigo dha koko dhaadha pamuthika goku landithwapo aantu yiimonenemo iiyemo.

Aantu mboka yena oofaalama nenge aanafaalama yiikunino oyeli yaningingi ondunge yokutekela iikunino mbono yakongo ominino ndhono dhatulwa kuupomba, opo omeya gaze kuupomba guu ukulila mpoka puna iimeno.

Omahala gomavululukilo olundji ohamu kala muna iipundi niitaafula tayi monika nawa. Yo oyili yatulwa uungundu , mpono tamu vulu okuya muli yaali nenge muvulepo etamu kuutumba pehala lyeni mwiikalekelwa, pwana omapiyagano nande ogasha.

Aantu oyendji oya kambadhala nenge otaya munu oohi mono yamwe taye dhi munu yedhi tula muundama, yamwe oye dhi tula momilonga, mono nomeya mu muna oohi ohaya tula mo nee omiti opo dhi gamenwe oohi komikithi.

Aantu oyendji oyeli haya pungula nenge haya munu oohi, mbono yamwe haya kwata oohi ngaashi uuvolovolo nenge uunkende ano uuhi mbono sigo yewu kokeke tawu ningi oohi oonene.

Momagumbo omuli hamu monika nawa lela, sho oshili ondjodhi ya kehe omuntu ena egumbo okulyoopalekitha mono omuntu ha landele mo iipundi mbyono hayi kala ya ningwa miipilangi oshowo iitafuula nuusikopa woku pungulila iinima.

Aanafaalama oyeli yaningi ondunge molwaashoka iimeno yawo nenge shoka oyili hayi vulu okuyonwapo kiikwamawawa ya yoolokathana onkene kombanda ohaya tulako okanete opo yagamene iinima yawo.

Omiti nenge omano ngono ha ga mene momamanya ogo ngoka ha ga vulu okukala pehala kaa pu na omeya ga gwana, nenge omvula ya gwana oshoka omeya mo mamanya iha ga talama mo ashike oha ga matuka mo owala poompito dhimwe oha ga ningi mk omashona lela.

Aantu oyendji mbono ye na iikunino nenge oofaalama dhiikunino, oye li ya kongo ondunge mbono ye na owala iiminino e taye dhi tsu oombululu pomakota kehe goshimeno, opo dhi vule okutekela owala dhuukilila poshimeno mpoka.

Aantu oyendji otaya munu iikwamawawa. Iikwamawawa ongaashi oondjuhwa, oombaka, niikwa wo yilwe. Yamwe ohaya munu oondjuhwa nelalakano oku kala yedhina opo uuna mweya aayenda ote yape onyama nenge talanditha amone mo oshimaliwa.

Momahala ngono geli ga gamenwa ano omahala giinamwenyo ogeli ha mu monika iinamwenyo yomaludhi kehe nenge yomaludhi ga yoolokathana mono to vulu okwaadhamo nande oongolo, oondjamba oshowo oonduli.

Methimbo lyonale aantu okwali haya longitha iipululo yoongombe, oshowo yoondoongi, nenge omatemo, okupapula nenge okulonga momapya gawo. Ashike mopaife aantu ohaya longitha owala omambakumbaku, okupulula.

Aantu oyendji oyeli haya munu oohi. Yamwe ohaya kwata oohi momikalo dha yooloka. Mono yamwe to adha taya kwata oohi nuundjolo nosho wo yamwe taye dhi kwata noonete. Nelalako oku kalanditha ya vule oku imonenamo iiyemo.

Aantu oyendji oya kunu iinima ya yoolokathana, ngaashi yamwe oya kunu oonyanga, mono yamwe ngele ye dhi teya, nenge ye dhi kutha ko koshikunino ohaye dhi gongele e taye ke dhi landitha po yi imonene mo iiyemo.

Moku muna oondjuhwa osho oshiima aantu nenge aanafalama oyendji yeshi takako onga oshipu elela. Molwashoka pempito ngaashi pethimbo lyomvula oondjuhwa ohadhi piithwako etadhi tulwa poomwiidhi mpono hadhi kala tadhili uupuka mbono hawu kala puumwiidhi.

Omahala gamwe ngono ga nika oondundu poompito dhimwe oto vulu okwaadha ko omwiidhi ngono gu li gwa koka ashike ihagu ningi omule unene, ko natango oto adha ko omano nomiti, ashike olundji omano owala ge li ko.

Aantu oyendji ngele ya mana okulikola mo iilikolomwa yawo momapya nenge moofalama dhawo, ndele oya mona mo sha piitilila yimwe ohaya kambadhala okuyi fala komahala gomalandithilo, opo yi imonene mo iiyemo.

Momilonga omu li hamu kala iinamwenyo yi ili noyi ili, mono poompito dhimwe to vulu oku adha mo nande ongandu, poompito dhimwe ohayi kala yi li nande okooha tayi ontele okaantenya, oonte dhetango nande yi li pevi po pwene pomamanya.

Opena omahala ngoka geli ga gamenwa mono muna iiyamakuti nenge muna iinamwenyo ngaashi oongolo, oonkoshi, oondjamba, oonduli, oshowo sho dhili momahala mono omuna wo natango uundama womeya mono omo hadhi kanwa.

Aantu oyendji oya kambadhala konima sho ya ningi iikunino yawo pombanda oya tulapo othayila nenge ndi tye omuzile opo ya gamene iikunwamo yawo kaayi yonwepo nenge kaayi sepo komutenya.

Uuna omuntu wuli pomahala gomavululikilo ngono haga kala pombanda. Aantu ohaya kuutumba nenge oha pukala puna uupuni nuutaafula waningilwa oku kuutumbwa kaantu yo aantu taya tala nee nkene eshito lyaKalunga lili.

Momahala mono ihaamu monika omvula lela ngaashi moondundu mono hamu kala owala omiti ndhono hadhi vulu okumena

Mokumuna iikwamawawa yamwe ohaya tameke pethimbo oondjuhwa dha li uuyuhwena, mpono haye wu kutha ko nenge haye wo kandula ko kooyina, e taye wu kaleke mehala lya yoolokathana, e taye wu pele mo iikulya osho woo omeya sigo wa koko.

Aantu oyendji oya ningi iikunino yiikwamboga, nayilwe wo. Mbono yeyi tula, yeyi siikilila ano ya tulako othayila kombanda nenge yili meni lyoongulu, hayi mono owala omawuyelele golusheno.

Aantu otu li twa valwa nomaunongo ga yoolokathana, mbono yamwe ye na uunongo wo ku ninga iipundi, mbyono hayi ningwa miipilangi. Oshowo okuninga iitafula miipilangi.

Iikunino oyindji aantu oya ningi ondunge, opo kaaya kale taya tekele kooshimwe nooshimwe, ashike oya kutha owala ominino e taye dhi taakaneke miikunino moka nenge moofoola e taya ulula mpoka pu na iimeno, opo dhi kale tadhi tekele dhu ukilila pomakota.

Aantu oyendji mboka taya munu oohi oyeli yedhitula momahala ga yoolokathana, opo ya keelele adhihe oku kwatwa komikithi nenge kuuwehame wa faathana. Ashike sho taye dhi munu ohaye dhi tulile mo wo iikulya opo dhi koke.

Momahala ngaashi momakuti nenge nditye mpono ihaa pu kala omagumbo puna owala omamanya, ohapu adhika okamwiidhi nenge omwiidhi omushoneelela gwa mena po oshowo hamu kala owala omiti oodhimwedhimwe, unene ngaa omano.

Aantu oyendji ohaya zi kiilongo niilongo ta ye ya komahala nenge ta ye ya koshilongo shilwe opo ye ye ya tale shoka kaashi li kiilongo yawo. Ongashi nee ta ye ya okutala oondjamba e ta ye dhi thaneke ya kale ye na omathano gadho.

Aantu oyendji oya kambadhala nenge oyeli taya munu iikwamawawa. Iikwamawawa oyili pamaludhi ngaashi oonkanga, oondjuhwa oshowo oombaka. Ayihe mbino oyili momaludhi guukwamawawa.

Momithitu ohamu monika iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi nande omuna iinamwenyo ngaashi ookaandje ooshimbungu na yilwe. Ano Shimbungu oshinamwenyo shono hashi li onyama ashike sho ihashi dhipaga ashike ohashi li shono sha thigwapo kiinamwenyo ikwawo.

Methimbo lyonale ngele otashi ya poku pulula nenge poku longa omapya, aantu nale okwali haa longitha iipululo yoondongi nenge yoonani. Ashike mopaife aantu oha longitha owala omambakumbaku. Ngono hage ya shiningile oshipo yo taye ya owala ya kune eta landula mo.

Uuna omuntu a yi koondaina poompito dhimwe oto vulu okutya omavi ngoka oge li pamalupe goshikumithi, molwashoka oga gongelwa e taga itula molupe inoo lu mona nando onale, ano taga monika nawa unene.

Aantu ohaya munu oohi momahala ga yooloka ngaashi nande omuundama, omuukweyo nosho tu. Mono aantu haya tula mo oohi osho wo ha ya kala ya kwashilipaleka kutya omeya ngono ogeliga gwanena oohi osho wo iikulya yoohi.

Mombanda ohamu monika uudhila nenge omadhila gomaludhi gi ili nogi ili. Moompito dhimwe oto vulu okumona mo ekodhi. Ekodhi okadhila hoka haka tuka mombanda muule no ihaka vulu okumonika lela.

Aantu oyendji ohaya landitha iilandithomwa ya yooloka. Yamwe ohaya landitha iilya, omapungu, omboga niikwawo ya gwedhwa po. Elalakano lyokulanditha limwe alike, oku imonena mo iiyemo yo ya vule okukandula po oompumbwe dhawo adhihe.

Moshilongo shetu omuna omahala gamwe to adha pena omamanya unene ngaa kefuta hono poompito dhimwe to adha omamanya geli momalupe omawanawa lela oyendji ohaya kala ya hala noku thanekelwapo nokuli oshoka otaga monika nawa unene.

Aantu yamwe mboka nenge aanafaalama yiikunino, oya kongo ondunge opo ya tule uuthayila kombanda yiikunino, opo iikunino yawo ka yi pye komutenya, yoka yi se po , nenge ka yi mone unene mbyoka tayi vulu oku yi yonagula po ngaashi iinamwenyo.

Pomahala ogendji gomavululukilo opeli hapu monika nawa unene molwaashoka ohapu kala pena uuwanawa owundji. Opuna omiti ndhono aantu yedhi ningila omizile pethimbo lyomutenya uuna aantu ya gondja mo.

Okumuna okuli pomaludhi ga yoolokathana mpono yamwe haya munu oohi yo yamwe ohaya munu iikwamawawa. Kwaamboka haya munu oohi oyeli haya longekidha ehala moka taya ka tula oohi nande uundama oshowo taya tulilemo oohi iikulya nomiti woo momeya moka.

Momahala gomavululukilo ogendji ogeli gatungwa unene ngaa pombanda pehala lyiipeleki oyatula po omwiidhi ngono gwatulwa kumwe kiipilangi . Onkene omahala ogeli haga monika nawa unene.

Aanafaalama oyendji oyeli haya uvu nawa uuna omvula ya loka molwaashoka ohaya mono mo lela momapya nenge moofaalama dhawo iiyimati nenge iihulundu ya gwana oshoka wo natango iinima ohayi kala tayi monika nawa ya ziza nawa.

Aantu oyendji ngele taya kongo omahala nenge evi mpono taya ningi iikunino yawo, oyeli ha yeli kwashilipaleke kutya olyina iitungithi nenge iitowalekithi ya gwana, mono haya longitha uushina opo yeli tale, ngele opo opala ngaa oku kala oshikunino.

Enongelo olyo lyili etamoko eelela monkalamwenyo yomuntu kehe nolyili lyasimana komuntu kehe onkene okanona kehe okapumbwa okuya kenongelo okuza ngaa poondondo dhopevi sigo otaka mana moondondo dhako dhondundu ontimulongo nontiyali.

Aantu oyendji oya kunu pombanda nopevi. Ashike iimeno nenge shoka yakunu ohaye yi kaleke momatungo nenge momahala gasiikilwa gagamenwa mono iitadhi mono oonte dhetango ashike dhiwete owala nenge tadhi kokekwa owala koonte dhuuyelele wolusheno.

Momamanya ohamu kala muna omano nenge uumwidhi uushona poompiito dhimwe oto adha omamanya geli muumanya uushona ngono ga ningwa ngayo kombepo uuna ya dhiginina.

Aantu oyendji oye li ya thiga po uundjila miikunino uawo, pokati koshilwa noshilwa, opo ya yande okulyata nenge okuyonagula po iikunomwa yawo.

Aantu oyendji oya ningi aanafaalama yiimuna ngaashi oongombe . Aantu ohaya ningi uunafaalama woongombe opo yiimonenemo omahini ,yavulepo okugalandithapo, opo yavule woo okumonamo iiyemo.